ame eve aɖewo le dɔwɔm eye ameɖewo hã wóle wó gbɔ wokpɔm eye ameviawo ɖó kuku ɣe ye ameɖe dó awu dze dasi blasi ɖe ŋui

Ame ɖewo ƒoƒu teƒe ɖeka, yevuwo le wo dome ameyibɔwo ha le wo dome, wo katã tso ɖe atete nu eye ame ɖewo hã wole woƒe ŋgɔgbe.

Ŋutsu gbogbo aɖewo ƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka eye xɔ gã aɖe mu ta wo katã wole tsatsam le xɔa dzi. Afi ma katã wɔ basa.

Amewo, ame aɖewo le kplɔ ŋu eye amebiabia kple ameyibɔ wole wo dome eye wole nu kom to nuƒomɔ me.

Ame aɖewo le mɔta eye wonɔ du ƒum eye dzo gã aɖe hã nɔ bibim eye ame gbogbo aɖewo hã wole dzokeke kum.

Atiglinyi gã aɖe le eŋu ɖe ƒe ŋgɔ eye atiglinyi hã aɖe hã le eŋua ƒe megbe eye efima, afima kata wɔ gbe tome eye ati gãgãwo le egbea me.

Ame eve obɔbɔ eye wo ka.. woƒe ame viewo nye ŋutsu, ɖeka le dɔ aɖe wɔm eye ɖeka bɔbɔ ɖe velia gbɔ eye ole nu kpɔm.

Eŋu wole afi ma eye eɖewo le yame eɖewo hã le anyigba me, eŋu aɖewo wo yibɔ eye eɖewo hã he le wo…wo me, ŋ.

Yevuwo ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka eye af ma kɛkɛ, eŋu aɖewo eŋu vovovo o hã wole wogbɔ le afi ma.

Nyɔnu wɔme ene wole zɔzɔm eye nyɔnu etɔ̃ bla ta. Nyɔnu ɖeka mebla ta o eye nyɔnu. Nyɔ nyɔnu ɖeka hã le asi ka nu eye xɔgãwo le afi ma.

Ame gbogbo aɖewo le teƒe ɖeka, tsi gã aɖe tɔ etsi gã aɖe le afi ma eye ame aɖewo hã le tsia me. Ame aɖewo le tsi kum eye ɖewo tɔ ɖe anyi le nu kpɔm. Ɖewo tsɔ agba ɖe asi, ɖewo hã wobɔbɔ nɔ ɖe anyigba.

Wowɔ avɔ gbadɔ eye ame aɖewo le egɔme, osia nu ɖe avɔgbadɔ la ŋu, agb0wo hã li eye yameŋu gbegblẽ aɖe hɔ le afi ma.

Tɔsisi gã aɖe le afi ma eye tɔdziŋu gbogbo aɖewo hã le dzi eye amewo hã le afi ma, xɔ kɔkɔwo hã li eye towo hã li.

Ame gbogbo aɖewo le teƒe ɖe eye eke gbogbo aɖewo le fi ma ta ame aɖewo le ekee kum eye ame aɖe hã le tsi trɔm ƒo ɖe nugo me eye ame aɖe hã da asi ali eye wole dɔ wɔm.

Gbadagba gbogbo aɖewo le mɔta eye ŋugã aɖe le woƒe megbe. Gbadagba eɖe, aɖewo hã le eŋua tame eye emɔa, emɔ si dzi zɔm wole katã wɔ basaa.

Ame gbogbo aɖe le fiase me ame aɖewo le nu ƒlee, wole ataditutu, sabala nuwo dzram eye xɔ legbẽ aɖewo hã le woƒe megbe.

Wokɔ ati kɔ wɔ xɔ gã aɖe eye nu vovovowo le xɔa me. kpukpo kple ekplɔ̃ kple kaɖigãwo le xɔa me.

Ame gbogbo aɖewo le dɔ wɔm eye wodo, eɖewo do awu dzɛ eye wodo , eɖewo hã ɖɔ kuku dzɛ eyewo kata wole doa wɔm le emɔ ta eye amea ɖe hã le nu dzram va yina.